Anamai nanababa anokurudzirwa maningi kuti kuana awo atotori asati atanga chikora chefundo yekutanga anokuridzirwa kuti aendese kuzvikora zvawo zveana atotori kwaanenge eifudiswa kunyora mazina awo nekugararisana neantu zvakati mhoryo.

Ana adodori asati atanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga achiri kuzvikora zveana adodori anokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada akanaka kuti vafunde vechidakara.

Vafundi vefundo yeana adodori vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga, vanokurudzirwa maningi kuti vaakirwe ndau dzavo dzinenge dzine zvekutambisa zvakaita semitserendende nemidzuwe.

Abereki anokurudzirwa kakurutu kuti kune ana adori-dori asati atanga fundo yefundo yekutanga, anokurudzirwa kuenda kuzvikora zvawo zvefundo yeana adori doriyo, kwaanenge achifunda kuremekedza nekugarisana neantu mumiganga.

Vatungamiriri vemuzvikora neakuru emiganga anokurudzirwa maningi kuti aake zvikora zvakati kuti kunyanisa zvikora zvefundo yetanga kuti ana echikora asahamba mimango mikurutu eienda kofunda

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda maningi ngekuona, vafundisi vekuzvikorayo, zvefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi, kuti vanyore mifananidzo veinamira kumadziroyo, kuti ana echikora aningire.

Wafundi wefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuto vatengerwe hembe dzechikora nemagwada kuti vafunde zvakanaka ,veidziirwa ,veidakara, veishenya nemabhuku ekutwarira mushando yechikora.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada ngeabereki avo kuti pavanoenda kuzvikora vaende veidakara vasikatontorwi ngechando maningi.

Akuru emuganga nevakuru vezvikora nevakuru vehurumende vanokurudzirwa maningi kuti vavake mbatso dzekufundira dzakahlamburuka kwemene muzvikora kunyanya zvikora zvekutanga.

Akuru ezvikora, akuru emiganga neakuru ehurumende kubazi rezvekufufunda anokurudzirwa maningi kuti aake zvikora zvakawanda kunyanya zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri.

Vakuru vezvikora nevakuru vehurumende kubazi rezvekufunda anokurudzirwa maningi kuti vaake zvimbatso dzekufundira dzakanaka kwemene. Kuti ana echikora efundo yekutanga nefundo yechipiri afunde zvakanaka eidakara.

Ndau dzeshe miganga yeshe kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine chikora chefundo yekutangakuitira kuti ana echikora asajamba mimango mikurutu veienda koofunda kuzvikora.

Vakuru wezVikora zvefundo yekutanga neakuru ehurumende kubazi rwzvekufunda anokurudzirwa maningi kuti atenge zvigaro nematebura kuti ana echikora anyase kugara einyora zviro zvakati hwee.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri akuru ezvikora anokurudzirwa maningi kuti aake mbatso dzokufundira dzakati kuti. Kuti ana echikora afunde zvakanaka, eidakara, eishenya.

Akuru ezvikora naakuru ehurumende yeZimbabwe anokurudzirwa kakurutu kuti vaake zvikora zvakawanda kunyanyisa zvikora zvefundo yekutanga kuitira kuti ana echikora asahamba mimango mukurutu eienda kuzvikora kofunda.

Vabereki vaana vanofunda kuzvikora zvefundo yekutanga anokurudzirwa maningi kuti atengere ana ezvikora awo hembe dzechikora nemagwada echikora akanaka kuti ana echikora afunde eidakara eidziirwa.

Akuru ezvikora neakuru emikanga nentaraunda anokurudzirwa maningi kuti abatane anasirise mathebura nezvigaro zvakati moryo kuti ana echikora abhare zviro zvakati moryo.

Vakuru vezvikora vefundo zvekutanga nevakuru vemiganga vanokurudzirwa maningi kuti anasire zvigaro nematebura zvabahlamburuka kwemene kuti ana echikora aone pekubharira pakati mhoryo.

Vafundi ve fundo yekutanga vano kurudzirwa maningi kuti vafundiswe zviro zvakaita seku nyora mabizo awo neku garisana ne amweni zvakanaka mu miganga neku remekedza antu asharukwa.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zviine mbatso dzekufundira dzakanaka dzakavakwa neunyanzvi ukurutu .

Zvikora zvefundo yekutanga zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakaiswa ruzhowa rwekudxivirira ana echikora kuti asatiza pachikora eienda kunoita misiyaizwa kubanze. Kana kuti ana echikora asazobiwa ngemagandanga.

Vafundi vefundo yechipiri, nevafundi vefundo yepadera-padera vanenga veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera, vanokurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesainzi kuti ramangwani riti mhoryo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera, vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesainzi , zvifundo zvinozoita kuti vaitewo madhokodheya naanamukoti.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera -dera, vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngemabasa enyara. Mabasa akaita seekururitira zvipfuyo zvakaita semwombe nehuku kuti chekurya chiwepo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera afundi anokirudzirwa kakurutu kuti agwinyisire maningi ngezvifundo zvenyara zvakaita sekusona hembe, kunama nekutsetsa simbi nekunasira motokari.

Wafundi wefundo yechipiri newafundi wefundo yepadera dera, wanokurudzirwa maningi kuti wagwinyisire kwemene ngemabasa enyara, mabasa enyara akaita sekupishira simbi nekutsetsa simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesainzi kunasire ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yechipiri mezvikora zvefundo yepadera dera afundi anokurudzirwa maningi kuti achengetedze ndau dzawo dzekufundira dzakachena kwemene kuti vasatapurirwana zvirwere zvinotapurirwana.

Vafundi vefundo yechipiri navafundi vefundo yapadera dera vanokurudzirwa maninji kuti vagwinyisire yamho ngemoyo weshe kuzvifundo zvenyara zvifundo zvakaita sekusona madhende nekusona hembe.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesainzi nemasvomhu kuti vazokwanisawo kuita madhokodheya nana mukoti.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada zvakati mhoryo kuti vafunde veidakara kuzvikorayo vasikatondorwi maningi.

Vafundi vefundo yepadera-dera, nevafundi vefundo yechipiri, vanokurudzirwa maningi kuti kanavaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire yaamho veibaashanda ngesimba reshe, kunasire ramangwani.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire kuita mabasa enyara akaita seekunama simbi nekutsetsa simbi veishandise michini yakanasirwe ngeunyanzvi ukurutu.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri akiru ezvikora neakuru ehurumende kubazi rezvekufunda anokurudzirwa maningi kuti anasire matebura nezvigaro zvakanaka kwemene.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri akuru ezvikorazvo neakuru emiganga neakuru ehurumende kubazi rezvekufunda anokurudzirwa maningi kuti atenge nekunasira zvigaro nemathebura.

Vafunde veshe kutangira kune vefundo yekutanga kusvikira kune vefundo yepadera-dera, vanokurudzirwa maningi kuti veifunda kudarokwo vatambewo mitambo yakaita semabhora emarenje nemabhora enyara.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti kana vaende kuzvikorayo vasiyane nezvekudanana variyo vafunde vagwinyisire ngesimba reshe.

Akuru ezvikora akuru emiganga neakuru ehurumende kubazi rezvekufunda anokurudzirwa maningi kuti atenge matebura nezvigaro zvakati mhoryo kuti ana echikora agare zvakati hwee.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe muzvikora zveshe, kusanganisira zvikora zvefundo yechipiri. Veifundisa ana echikora maererano nezveutano vakati moryo kuutano hwepabonde neutano hwekubara.

Vakuru vezvikora zvefundo yechipiri nevakuru vebazi rezvekufunda muzimbambwe. Vanokurudzirwa maningi kuti vaake mbatso dzinogara mabhuku muzvikora. Kuti ana echikora aende kumbatsodzo eierenga eiinokora fundo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kuenda kumbatso dzinogara mabhuku ekuerenga Kona iyoyo veierenga ,veitora fundo.

Vatungamiri ezvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti aise ruzhowa pazvikora zvawozvo kuti ana echikora asatiza eienda koita misikaizwa kubanze wakaita sekubhema mitoriro nembanje.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nevabereki vavo kuti vafunde veidakara vatengerwezve magwada.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kunyanyisa vechisikana kuti vapfeke hembe dzechikora dzakareba kuitira kuti vafunde zvakanaka vafundisi vavo vasikashaishwiwo.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kwemene kuti vatambewo mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora emarenje zveshe nenyara kugwinyisa mwiri nemakodo.

Afundi ezvikora efundo yekutanga nefundo yechipiri anokurudzirwa maningi kuti atengerwe hembe dzechikora dzkareba nemagwada echikora kuti vafunde zvakanaka vasikatonhorwi veidakara yaamho.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora ndianamai nanababa kuti vapfeke hembe dzakafanana variyo kuzvikora veifunda veidakara.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri, vakuru vezvikora, abereki neatungamiriri ehururmende anokurudzirwa maningi kuti atengere ana ezvikora mabhuku ekunyorera.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke mbatya dzakareba kunyanyisa ndombi. Kuitira kuti dzisashaishira afundisi paanenge eifundisa nekuti muntu muntu.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepaderadera akuru ezvikora nehurumende inokurudzirwa maningi kuti itengere ana ezvikora makombuta ekubayabaya kuti vatsvake fundo yezvaanenge eifunda padandemutande.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora kuti vafunde veidakara, veishenya kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri. Vano kurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe nemagwada echikora ngeabereki avo. Kuti afunde zvakanaka kuzvikorayo eidakara zviro zveihamba zvakanaka kwemene.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yepadera, zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvine ruzhonwa runoita kuti ana echikora asatiza eienda kubanze. Asaita musiyazwa yakati kuti.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera, zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera. Afundi anokurudzirwa maningi kuti adakarire kwemene kutambira kumbatso inogara mabhuku ekuerenga ekuerenga, eierenga eitora fundo.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanobaziya kuti vaenda kuzvikorayo vagwinyisire kwemene.

Vafundi vefundo yepadera-dera yeantu anenge eifunda kuti apuwe zvithupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti Kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisira kwemene vaishanda ngesimba kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yepaderadera zveantu anenge efunda kuti apiwe zvitupa zvefundo yepaderadera akuru ezvikorazvo anokurudzirwa maningi kuti aake mbatso inonga yeigara mabhuku kuti ana echikora aerenge eitora fundo.

Vafundi vefundo yepadera -dera vange veifunda kuti vapuve zvitupa zvefundo yepadera-dera. Vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire veishanda ngesimba reshe.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera, zveanthu anonga eifunda kuti apuwe chithupa chefundo yepadera, afundi anokurudzirwa kwemene kuti asiyane nekuita bonde risina kuputirwa kudziirira zvirwere zvakaita seshuramatongo.

Vafundi vefundo yepadera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikorayo kwavoyo vagwinyisire yaamho veishanda kunasire ramangwana ravo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera, vanoba kurudzirwa maningi kuti vabwiyisire ngemabasa enyara. Mabasa enyara akaita sekutsetsa simbi, kunama simbi nekunasira motikari mushini.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenga veifunda kuti vapuwe zvitupa zvavo zvefundo yepadera, vanokurudzirwa kwemene kuti pavanenge veifunda apo vatambewo mitambo yakaita semabhora nekurumba kugwinyisa nhii dzavo nemwiri.

Vakuru vezvikora nevakuru vehurumende, vanokurudzirwa kuti vanasirise zvigaro nemathebura zvakati moryo, zvokuisa muzvikora zvefundo yepadera-dera, kuti afundi afunde zvakanaka.

Vafundi vefundo yepadera, vayani vanonga veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera. Vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo zvekufundira, vagwinyisire yaampho, veibashanda ngesimba reshe.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vagwinyisire kwemene kuti ramangwani rijeke.

Vafundi vefundo yepa dera dera vanenge veyifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire kwemwene veishanda ngeshimba reshe.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire kwemene veibashandaa ngesimba reshe.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yamho ngemabasa enyara kuti ramangwani rijeke kwemene.

Vafundi vanofunda kuzvikora zvefundo yepadera dera vanobakurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vafunde ngemwoyo weshe veigwinyisira yamho kunasira ndaramo yamangwani.

Vafundi vefundo yepadera dera vanonga veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikorayo vachengetedze ndau dzawo dzekufundira nedzekuwatira dzakachena.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvevantu vanenge veyifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera afundi anokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwaveyo vagwinyisire yambo kuitire ramangwani rijeke.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvitupa zvefundo yepadera, vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire yaamho kuti ramangwani ravo rijeke kwemene.

Vafundi vefundo yepaderadera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire veitsungirira nekutsamwirira kwemene kuzvikora kwavoyo.

Vafundi vefundo yepaderadera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepaderadera vanokurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vagwinyisire kwemene vasiyane nekuita bonde kuti vasaita matenda akaita seshuramatongo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapihwe chitupa yefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire yampho.

Vafundi vefundi yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera zvinokuridzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire yaambho kuti ramangwani rijeke kwemene.

Vafundi vefundo yepadera-dera yevantu vanenge veifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire yaamho vashande ngesimba kunasira ramangwani.

Antu anofunda muzvikora zvefundo yepadera dera vantu vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vantuvo vanokurudzirwawo futi kuti Vatambe mitambo yakaita semabhora kugwinyusa mishuna yawo neni.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvevantu anenge eifunda kuti apiwe chitupa chefundo yepadera antu iwowo anokurudzirwa maningi kuti kana aende kuzvikora yoo asiyane nekuwata wata peshe peshe kuti asabatwa ngezvirwere zvepabonde.